Ba bana bali mushibiina ba kwarire tsinanga tsi mbesemu mutwela walolele inyuma wasutile bubwala bwewe bubili mungakyi, umusomesa ali iburangisi ali khu somesa ate ali khu rona bu wandikhe khwitikiyi.

Ingobe ili akari mu'bisaala, kamasaafu ke bisaala kashili khwooma taa, ingobe ili ni shesi ilolelele

Tsitsu tsingali busa tsikhoola sirimba ,waliwo bisaala ,tsitsu batsombekhela kamabaati tsindala kamategula ,waliwo ni lumaako

Itsukhi ili khu shimuli, shimuli sha nabinzali ili khununa she khulya, inyuma we shimuli ikhu wanga.

I'bendela iye linambo lya Uganda ilimo tsi langi tsitaru. Ilimo i'laangi imali, mwabamo iya nabinzaali, mwabamo ni imbesemu. Akari eh i'bendela aliwo kha ngooli.